Ebibindha ebye ndhuki biri bibiri, endhuki dhino nnhingi aye bino ebibindha bino ghaligho endhuki ndala ebigaita, yegemye kukuyi lule ku kibindha ekindhi saidi dhino yegema ku kibindha ekindhi.

Abaana bali kuzaana omupiira baghaniike ebigere ghaigulu. Bali ku kisaawe aye ekisaawe kino, kya itaka, kiziraku busubi. Abaana bano abandhi bavaile saati dha bbulu, abandhi dha redi. Aye lifali availe saati ya yelo ayemeleire ghagati gh'ekisaawe.

Engyira yegodhamu ya kolansi ghagati ghaayo ghaliwo amayumba kumbali ere kwitale eliyo olusozi luliku emiti mighanvu era kwona kumbali kuliku n'amayumba

Abasaadha bali zaana omuzaano gwebeta ogwa lagibbe, oghundhi agwire ku mwinhe abandhi bali kulumuka bali kwidha gyebali, kuliku oghundhi muzungu.

Abaana bemereire basanhufu baghanhike emikono ghaigulu abandhi bagemye bbairo, abaana bano bali mu kibiina.

Yafeesi eri ghaigulu kugolofa, yafeesi eno bajizimbisa mira munda ghaayo mulimu kalaputopu akatono mwabamu kompyuta enhenhe eya paapo ghaligho ekidoome kirimu ekimuli aye ekimuli kyabikoola entebe dhiryagho kumpi....

Endhuki nnhingi dhekozemu ebibindha, endhuki dhino dhegemye ghalala ghalala mubibindhi byedhikoze aye ghagati oghe bibindha bino ghaligho endhuki isatu endhuki dhino nedhigaita ekibindha ekindhi kukindhi.

Embuzi ikumi nhaitaanu mulimu endheru, endhirugavu n'edha bbulawuni dhiri kulumuka..

Abaana babiri kuliku omulenzi n'omughala, omulenzi agemye gaali aligisindhika omughala ali inhuma agemerere ebidhomolo ebiri ku gaali kumbali eriyo omwana oghundhi omuto bava ku maadhi.

Enhandha nnenheee... amaadhi mangi obwire bugemye endhuba eri kugwa ere ghansi bwire bwa lwaigulo.

Ensudhe etyaime ghansi ku busubi, ensudhe enho elingilire mu maiso. Mu ngalo ghayo egemye akantu keeru. Kumbali ere eliyo ekintu ekirugavu.

Emotoka dhiri kungira dhiri kutambula dhiri ghalala ghalala edindhi dhipakinze kumbali. Abantu bangi ghaligho engeri ya katake, manvuli dhiri agho kumbali, abantu abndhi bali tambula, abandhi bali ku piki.

Omukazi nga yetiise ebbafu elimu amasoghani, ebikopo kwotaire akagoye, omukazi ono nga asibye akatambaala akalimu elangi endheru, emmyufu, kwotaire eya bbululu. Ng'era ayambaire bbulawuzi emmyufu. Ng'ebbafu gyeyetikilemu ebintu, elinha langi eya bbululu.

Omusaadha atiame ghansi, agemye akasero kalimu emwani, avaire silipa dha bulu. Kumbali ku kigere waliwo akaveera guniya enderu

Abasaadha babiri oghundhi mulema agemye omupiira atyaime ku katebe ak'abalema mwinhe ari enhuma amugemyeku kumikono bali ku kisaawe ekyo omupiira.

Omwana omuto abbeze ekifulusi kumutwe emberi ere amaadhi gagemye aliva ifoo agya kwiitale.

Amaato mangi gapakinze bagasiiga langi ya bbulu amaato ganho gali kumbali gh'ennhandha, ghaligho embwa eva sayidi ghe nnhandha eri kutambula, ghansi ghe elyato erindhi ghaligho akaveera.

Omusaadha ayemereire ku ibaale agemye omulobo omughanvu...nga amaadhi mangi galimu n'amayengo ali kuloba eby'enhandha.

Emmotoka eli ku ngira, waigulu wayo waliyo emifaliso, ebifuluusi, mulimu abantu. Emberi eliyo omusaadha ali vuga bboda, pikipiki.

Ennhandha nhenhe kuliku elyato, omusaadha ayemeleire ku lyato, ali kuvuba, agemye omulogho ali kuvuba byenhanda. Ku sayidi okundhi kuliku ekinhonhi kili kweghuga.

Abakazi bangi bali mu nnhimiro abandhi bali kulima, abandhi bali koola, abandhi batyaime abandhi bemereire bagemye abaana, bali mu nnhimiro nnhenhe kumbali eriyo emiti emighanvu.

Omuntu yebwiise buli wantu feesi ali kubibbokisi mwebalundhira endhuki omuntu ono ayemeraire alitolamu omubisi ogw'endhuki.

Abaana batyaime ghansi bali mu yunhifoomu abaana bano bagemye empiso bali tunga engoye bagemye n'ewuuzi, baana ba isomero.

Ekighumbe bagizimba bakitaku omuntu ghaigulu aghanike emikono ghaigulu, ekighumbe kinho bakizmba otise balisibye sibye emigugha ghansi ba ghandhikagho ekigambo.

Abaana abasomi bali mukibina bali sooma ebitabo, abaana bano batyaime kuntebe edho kwisomero kwebaghandhira. Omwana oghundhi agemye peeni oghundhi einhuma ayemereire kukimante.

Kanzu endheru eriku kooti endhirugavu badhitimbye nga eno eriyo gomasi bajisibyeku ebisibiro n'engaito ghansi.

Omusaadha afunhiiza ku mpale, ali kumbali ogh'amaadhi, ennhandha. Omusaadha onho agemye omulagho agughaniike mu ibbanga, ayemeleire...

Abakazi basatu oghundhi muzungu ababiri ba bbulaka abakazi bano bagemye laputopu abali kumbali ababiri balingirire mulaputopu eyo ghaghagati bali seka.

Entwiga dhiri mu ngira ibiri edhiri tambula eyindhi etaire omutwe kumbali, eyindhi eyemereire. Entwiga dhino dhiri ghagati ohhenhira.

Enimiro enhenhe eyo mukyeere ere eriyo olusozi olughanvu mulimu n'omukyeere mulimu omusaadha ayemereire agemye ekisero mungalo ali sonka kunimiro ey'omukyeere.

Ekibiina, ekibiina kino kinhenhe kilimu abaana bato, batyaime. Abaana banho bagemye empapula, empapula dhebagemye kuliku ebifanhanhi bamaze obisiiga, mulimu omusomesa ayemeleire...

Endhuki eli ku kamuli eli kunhunha omubisi, ku kamuli kweyemeleire kuliku obumuli obwa papo nh'ebikoola kumbali ebya gurwini.

Puusi erambaire eri kwetereza aye puusi eno ya bbulaka eri ghansi ghe kyuma ekinene yekwese, ekyuma kino kiriku omutayiimbwa gu kigemye gugya ghaigulu.

Emotoka eri kungira eriku abasaadha babiri n'enkota edh'amatooke oghundhi alambeire kunkota edh'amatooke, oghundhi ayemereire kunkota edh'amatooke.

Abasaadha babili bali tambula, oghundhi agemye ekifanhanhi. Einhuma eliyo omwana availe yunifoomu agemye akaveera aka bbulu. Mu miti ghansi ghaligho omusaadha ayemeleire, abeese bbaaga ku mugongo.

Abasaadha basatu ababiri bameraire bagemye munkende oghundhi atyaime kukidhomolo bali mukifo kirimu ebikyafu bingi.. mwabasula kasasiro.

Obumuli bungi, obumuli buno buliku amakoola aga gulwini obumuli bweene bwa bbulu kumbali eriyo endhuki.

Omukazi ali tambula, ku mutwe yetiise amandazi, kumbali eriyo eisundhiro lya amafuta einhuma emmotoka eri tambula nga eidha gyali.

Omwana ali kulumuka, omwana ono musanhufu ate mughala aliva agemye ebitabo alija ka ava ku isomiro.

Ekisawe kinhenhe bakizimba nga kyetolovu ere eriyo amayumba einhuma ghakyo mumaiso ghaligho kolansi n'obusubi n'emotoka dhiryagho dhipakinze kumiryango edhingira mukisaghe.

Omusaadha ali kunhandha enhenhe ya maadhi ga bbululu, omusaadha ono agemye omulobo ali gunyola nga bwagusindhika mumaadhi alivuba eby'enhandha.

Omukazi atyaime ku ntebe agemye ku kyalani ekitunga engoye, ekyalani kino kyeeru. Kumeenza mu maiso ghaligho olugoye lwa bbulu eriyo wuuzi dha yeero eriyo baine bemereire.

Enhumba ibiri eyindhi ya itoosi aye eriku amabaati enhumba eyindhi ya isubi emberi ghe nhumba dhino ghaligho ebidhomola biri binna.

Bbokisi badhigabanizamu edhindhi dhiriku obuyenbe, edhindhi dhabaku emithungwa, ameenvu, kuliku gyambula, obubboli obuzungu, ghaligho kyukamba, katungulu kyumu yena aligho ghaligho ni kamulali ogha gulwini omunhenhe.

Eifoo eri amayumba mangi n'emmotoka dhemeraire abantu bali tambula mumaiso ghaigulu eno eriyo omusaadha ali sindhika gaali, gaali eno eriku enkota edh'amatooke nkota nnhingi muku dhiswika mu itaanu

Empologoma ibiri dhi lambaire kumasagga ago muti omunene. Omuti omunene kuliku amakoola aga green na masaga mangi inho. Dhitendwike dhi ghumwilemu

Abazungu bali ku lyaato bangi batyaime bali kutambula eryaato lino liri ku maadhi abandhi batyaime mundha mu lyaato abandhi bali ghaigulu bali kwoota aka sana, saidi dhe're eriyo ekitaaka ekighanvu kya menhekaku.